Abantwana besikolo bezifundo zaphansi bahleli ndawonye ematafuleni enziwe ngezigodo lezitulweni eziluhlaza. Abantwana laba bagqoke impahla eziyisibhakabhaka phezulu, njalo baphethe ingwalo zokufundela.

Abantwana besikolo abemfundo ephansi bahleli ndawonye endlini yokufundela. Abantwana laba bagqoke impahla zokufunda ezilombala oyisibhakabhaka.

Abantwana besikolo abancane bezifundo zaphansi, bahleli ndawonye. Abantwana laba bagqoke impahla ezilembala etshayetshiyeneyo. Abanye bagqoke impahla eziluhlaza abanye ezimhlophe abanye eziyisi bhakabhaka. Phakathi kwalababantwana kuhleli umbalisi.

Amabhodlela emithi etshiyetshiyeneyo andawonye. Amanye alamabhodlela made, kukanti njalo amanye mafitshane, ayizidudla. Amanye amabhodlela la alezivalo zombala wesibhakabhaka amanye njalo alezivalo zombala obomvu, kukanti amanye alezivalo zombala olithanga.

Endlini yokufundela kulezitulo ezimbalwa, ezenziwe ngamapulanka, njalo kulesigubhu esisodwa esilombala olithanga. Lesinye esincane, esiphezu kwetafula, esilombala omhlophe, njalo indlu le, ilesivalo esilombala oluhlaza.

Indlu yokufundela eyakhiwe ngezitina ezibomvana ilama khabothi amakhulu amhlophe, amakhabothi la alezivalo ezinkulu amanye alamakhabothi avaliwe kukanti njalo amanye avulekile.

Abantwana besikolo abancane abagqoke impahla eziyisibhakabhaka phezulu lamabhulugwe alikhakhi bami phambi kwesakhiwo esingapendwanga esakhiwe ngezitina ezibomvana.

Abantwana besikolo bemfundo yangaphansi basendlini yokufundela. Abantwana laba, bahleli ezitulweni samapulanka njalo phambu kwabo kule ngwalo ezivuliweyo kukhanya babala lezi zingwalo.

Amaphepha alotshwe imbiko etshiyetshiyeneyo anamathiselwe emdulwini . Emdulwini lapha njalo kulomfanekiso kababa ogqoke impahla eziyisibhakabhaka omileyo lomunye ohleli phansi.

Isikolo lesi silesakhiwo esakhiwe ngezitina esibonakala sesisidala njalo esikolo lesi kulabantwana besikolo abasenkundleni zokudlalela abagqoke impahla ezimhlophe phezulu leziyikhakhi.

Lapha kusendaweni yokulahlela ingcekeza etshiyatshiyeneyo. Kubukeka kugcwele amaphepha lokunye nje okutshiyeneyo. Kulotshani obulutshwana obungayingaphi.

Indlu yokufundela yalesisikolo azipendwanga. ziyakhiwe ngezitina phambili kwamakilasi kulabantwana abagqoke amayunifomu amade amankaza alombala oyisibhakabhaka.

Phambi kwendlu elithanga kulabesifazana ababili abagqoke impahla zasenkozweni yase Roma. Kukanti emthunzini kuhleli abantwana besikolo.

abesilisa abane bame ndawone bathatha umpikitsha omunye walaba besilisa ugqoke impahla emhlophe phezulu kukanti ababili bagqoke impahla ezimnyama bezulu abesilisa laba bami phambi kwesakhiwo esiwakhwe ngezitina ezibomvana

Amatafula la enziwe ngezigodo njalo asemadala aselembokomboko emzimbeni njalo alemizila yokulotshwa ngabantwana ngensiba zokubhalisa. Phezu kwalamatafula kulamaphepha asetshenziswa ngababalisi ukufundisa.

Indlu le isindala ilesivalo esiluhlaza esibonakala sesisidala sesijujukile njalo sesingasela okokubamba

Endlini yokufundela abantwana besikolo kulezitulo lamatafula okwenziwe ngezigodo izitulo lezi zilombala oyisibhakabhaka ojiyileyo kukant amatafula madezanyana

Endlini yokufundela kulomduli omnyama okubhalela. Emdulwini lo kulotshwe izifundo zenombolo njalo umbalisi ubonakala ekhombela ngomunwe kulesi sifundo

Isikolo lesi sakhiwe ngezitina ezibomvana kukanti njalo sifulelwe ngamazenge abonakala semadala abomvana eceleni kwalezi zindlu kulendawo yokugcinela amanzi.

Abafana abedlula itshumi abagqoke impahla eziyisibhakabhaka babuthene ndawonye. Abanye balaba bafana bamile, abanye njaalo bakhotheme abanye baguqe ngamadolo.

Indlu esetshenziswa ngabantwana besikolo ukubala ilamakhabothi alezingwalo ezinengi ezitshiya tshiyeneyo njalo endlini le kulamatafula amancane okuhlala abantwana nxa bebala.

Abantwana besikolo abane abangabafana balungisa imota, kulensimbi ezinengi ababonakala besebenza ngazo.

Abantwana besikolo abalihlekana bandawonye. Abanye bagqoke impahla eziyisibhakabhaka phezulu kukanti abanye bagqoke ezilithanga. Phambi kwabo kulomtshina abakhanya besebenza ngawo.

Endlini yokufundela eyakhiwe ngesitina ezibomvana kulabesilisa ababili omunye ugqoke impahla ezimnyama lokumhlophe kukanti njalo endlini le kulamatafula lezitulo ezenziwe ngezigodo lamatafula alombala oluhlaza

Abafundi abambalwa abagqoke impahla eziyisibhakabhaka okujiyileyo ezilemzila eluhlaza. Bami ndawonye phambi kwabo kulemitshina etshiyeneyo okukhanya befundisana ngayo

Abesilisa ababili, abasebenza ngemtshina yokutshisa insimbi, bami ndawonye. Omunye walaba abesilisa ugqoke impahla, eyisibhakaibhaka okujiyileyo phezulu, njalo bavale amehlo abo, ukuze bazivikele .

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezimhlophe phezulu bami ndawonye bathatha umfanekiso abantwana laba baphethe imifanekiso etshiyetshiyeneyo ezandleni zabo njalo balombalisi wabo.

Abantwana besikolo basendlini yokufundela bayabobotheka ngempela batshengisa injabulo. Badla izithelo ezithiwa ngamabhanana ezilombala olithanga. Abantwana laba bagqoke impahla zokufundela ezilombala oyisibhakabhaka.

Abantu abane. Abagqoke impahla ezimhlophe, bavala lamakhanda abo ngokumhlophe, bahleli ndawonye. Omunye lomunye ulomtshina phambi kwakhe. Imtshina le imhlophe, ilembala.

Endlini yokufundela kucecisiwe ngemibala etshiyeneyo langezinto ezitshiyetshiyeneyo , kuhle njalo kulezitulo ezilembal ehlukeneyo. Ezinye zalezi zitulo zilithanga ezinye ziluhlaza, ezinye zilombala oyisibhakabhaka njalo kulamatafula amahle.

Abesifazana abathathu basendlini yokufundela izifundo zokubaza phambi kwabo kulamatafula amahle akhanya esabazwa omunye walaba bafazi ugqoke ingwane elemizila ebomvu.

Abantwana besikolo basendlini yokufundela bagqoke impahla zokufunda ezimhlophe phezulu kukanti eziyisi bhakabhaka phansi, abanye balaba bantwana baphakamise izandla kukanti abanye njalo bayabhala.

Amajaha agqoke impahla eziyisibhakabhaka phezulu amane . Lamantombazana amabili agqoke okulithanga phezulu. Bandawonye phambikomtshina ,kukhanya bafundisana ukusebenzisa lumitshina.

Indlu yokufundela ingane ezincane ilamatafula alithanga laluhlaza lezitulo ezincane eziyisibhakabhaka lezilithanga leziluhlaza.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezimhlophe phezulu balengisa intambo eziyisibhakabhaka entanyeni babuthene ndawonye njalo bahleli ezitulweni ezilombala omhlophe. Phambikwabo kulabadala abathathu abahleli ndawonye.

Abantwana besikolo abalihlekana babuthene ndawonye, kukhanya basemhlanganweni. Abantwana laba bagqoke impahla zokufunda ezimhlophe phezulu kukanti eziyisibhakabhaka phansi. Phambi kwalaba bantwana kulabadala abayisithupha okukhanya bethungamele lumhlangano.

Ibhakane litshengisa izethekeli ukuba zamukelekile esikolo sethu. Lelibhakane lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lomhlophe. Emuva kwebhakane kulezihlahla eziluhlaza.

Abantwana besikolo bami phambi kwesango lesikolo. Bangamabanga atshiyeneyo, abanye sebekhulakhulile kukanti abanye basesebafitshane. Bagqoke impahla zokufunda eziyisibhakabhaka.

Isakhiwo lesi sihle kakhulu njalo silezindlu zaphansi lezaphezulu. Nxa ufuna ukuyaphezulu uyakhuphuka, njalo silombala oyisibhakabhaka.

Indlu le ngeyokugcinela izingwalo zabantwana besikolo. Zinengi izingwalo ezilapha, zifakwe ekhabothini zagcwala zathi nti. Njalo kulamatafula enziwe ngezigodo.

Phambi kwezindlu zokufundela ezingapendwanga kulemota enkulu emhlophe njalo kulotshani obuhle obuluhlaza .

Abantwana besikolo abanengi bahleli ndawonye endlini yokufundela, abanengi babo bagqoke amajesi ayi sibhakabhaka, phezulu bagqoke impahla ezimhlophe kukanti phansi bagqoke eziyi khakhi.

Amabhasi okuthwala abantwana besikolo alihlekana ami ndawonye, amabhasi la alombala olithanga njalo alotshiwe.

Abantwana besikolo abagqoke impahla zokufunda eziyisibhakabhaka phezulu, leziyikhakhi phansi, bami ndawonye labesilisa asebekhulakhulile omunye walababantu ubambe imbuzi.

endlini yokufundela ukubaza kula matafula ambalwa enziwe ngezigodo njalo kulabesilisa ababili abami lapho omunye wabo ugqoke impahla emnyama phezulu

Abantwana besikolo bami phandle kwezindlu zokufundela. Abantwana laba bagqoke impahla zokufunda ezimhlophe phezulu lekhakhi phansi. Bami lapho okulotshani oluluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo basendlini yokukhonzela, phambili endlini yoku khonzela kubonakala abafundisi, omunye umfundisi ugqoke impahla ezimnyama kukanti, abantwana laba bagqoke impahla ezimhlophe phezulu lezikhakhi phansi.

Isikolo lesi sile zindlu zokufundela ezakhiwe ngezitina ezibomvana esingapendwanga kukanti sifulelwe ngamazenge ayisibhakabhaka phambi kwalendlu yokufundela kumi umnumzana uqgoke okumhlophe phezulu

Indlu zokufundela zesikolo lesi zilombala olithanga kukanti abafundi balesi sikolo bagqoke impahla zokufunda ezimhlophe phezulu leziyi khakhi ngaphansi.

Abantwana besikolo bahleli ndawonye ezitulweni ezenziweyo ngesigodo lemsimbi. Bagqoke impahla zokufunda ezimhlophe phezulu kukanti phansi bagqoke eziyikhakhi.

Abantwana besikolo bahleli phansi kwendlu yokufundela. Abantwana laba bagqoke impahla zokufunda ezilombala obomvu. Kukanti abanye njalo ezilombala omhlophe. Phambi kwendlu leyi yokufundela kulesivande.

Edolobheni, yisiphithiphithi emgwaqweni, abantu bayahamba. Imota ziyaphambana emgwaqweni. Imota encane emnyama lemota emhlophe.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezimhlophe phezulu , bahleli bodwa , abantwana laba bahleli phezu kwezitulo ezilombala oyisibhakabhaka kukanti phambi kwabo kulomnumzana omude okhanya kunguye obafundisayo

Abantwana besikolo basendlini yokufundela bayabhala. Abantwana laba bagqoke impahla ezimhlophe phezulu leziyisibhakabhaka okujiyileyo phansi.

Abantwana besikolo ababili bahamba endleleni eseceleni komgwaqo. Bagqoke impahla zokufunda ezimhlophe phezulu leziyikhakhi ngaphansi.

Abantwana besikolo abanengi bahleli endlini yokufundela balalele umbalisi. Abantwana laba bagqoke impahla ezimhlophe phezulu kukanti phansi eziyikhakhi. Kulababalisi ababili. Omunye ngowesifazana omunye njalo ngowesilisa.

Abantwana besikolo abangamantombazana abathathu, bayahamba endleleni. Bagqoke impahla zokufunda eziluhlaza okwesibhakabhaka. Bathwele izikhwama zabo ezilengwalo zabo zokufundela.

Isango lasendaweni okuthiwa yi Ikholi liluhlaza tshoko, esangweni leli kulemfanekiso yabantwana ababili abagqoke impahla ezilithanga lamabhulugwe abomvu.

Abantwana besikolo basendlini yokufundela. Bagqoke impahla eziyisibhakabhaka phezulu lekhakhi ngaphansi. Abanye bakhona bagqoke ezimhlophe phezulu.

Abantwana besikolo bemfundo eziphansi abancane baphambi kwesikolo sabo bamile emgwaqweni abantwana laba bagqoke impahla eziyisibhakabhaka ezilemzila emhlophe.

Ibhakane lesikolo esibizwa ngokuthi yi Nyanza lidezanyana limhlophe njalo lilombala oyisibhakabhaka , libhalwe ngamabala ayisibhakabhaka , njalo liphambi kwamasango alesisikolo , eceleni kwalelibhakane kulomgwaqo ongena emasangweni esikolo

Abantwana besikolo abalingana abagqoke impahla zokufunda elimhlophe leziyisibhakabhaka asendlini yokufundela bahleli ezitulweni leziyisibhakabhaka kukanti phambi kwabo kulomnunzana obafundisayo ophethe iphepha

Abantwana besikolo abagqoke impahla eziyisibhakabhaka phansi lezimhlophe phezulu bamile esangweni lesikolo esibizwa ngokuthi yiGikongoro, isango leli lilombala oyisibhakabhaka.

Abantwana besikolo abalihlekana bami ndawonye abantwana laba bagqoke impahla eziyisibhakabhaka phezulu leziyikhakhi phansi kukhanya basenkundleni yokudlalela.

Abafundi bezifundo zaphezulu bahleli ndawonye bahlanganisa amakhanda etafuleni, kubukeka bayabala. Abanye balabafundi ngabesifazana kukanti abanye ngabesilisa.

Owesilisa ogqoke impahla emnyama phezulu lengowane emnyama uhamba elubhekise esakhiweni eside esilamasango akhiwe ngamagilazi lensimbi.

Umnyango wendlu, wezokufundela, izifundo zamacomputer. Umkhulu! Wakhiwe ngamapulanka, njalo ulamagilazi amade.

Abantu abalihlekana bahleli ndawonye endlini yokufundela ama khompiyutha. Omunye lomunye walaba bantu ule khompiyutha phambi kwakhe njalo bafundiswa ngujaha omhlobo omhlophe.

Owesilisa ugqoke impahla eziyisibhakabhaka lamathenisi amhlophe. Uhamba emgwaqweni ongelamuntu. Ngale komgwaqo kulotshani obuluhlaza tshoko lendlu elithanga.

Indlu yokufundela izifundo zesayensi, ilamatafula amade amathathu alombala omnyama phezulu, lezitulo zakhona ezinde. Emdulwini ilamakhabothi.

Isakhiwo sezindlu zokufundela esesisidala ,silamazenge alombala obomvu njalo eceleni kwalesisakhiwo kulotshani obuluhlaza.

Indlu yokuhlala izifundi zezifundo zaphezulu, ilemibheda emine, imibheda le yendluliwe mihle njalo ilengubo ezilemibala etshiyeneyo, ezinye zilembala eziyisibhakabhaka, ezinye zilembala ebomvana.

Isakhiwo lesi silezindlu ezinengi. Ezinye zakhona ziphansi kanti ezinye zakhona ziphezulu. Phambi kwesakhiwo lesi kulezihlahla ezifitshane nje ezilombala oluhlaza.

Indlu le ngeyokugcinela imithi esetshenziswa esibhedlela. Ilamakhabothi alombala omhlophe loyisibhakabhaka njalo emakhabothini la kulezigujana zemithi ezimhlophe ezilezivalo ezilembala etshiyeneyo.

abantu abalihlekana bahleli endlini yomhlangano bakhangele phambili bahleli ezitulweni ezilombala omnyama lomzila olithanga phambi kwalaba bantu kuhleli abantu abahlanu okukhanya kuyibo abathungameli baloluhlelo

Endaweni le kulezihlahla ezinde kakhulu, ezinhle eziluhlaza tshoko lotshani obuhle obuluhlaza lezindlu ezinkulu.

Abafundi bemfundo sezifundo eziphezulu bandawonye endlini yokufundela. Abafundi laba bagqoke impahla ezimhlophe phezulu njalo phambi kwabo kulemitshina eminenginengi abayisebenzisayo . Kukhanya befake imitshina le emehlweni yabo .

ekhabothini eyenziwe ngamaplanka kulezingwalo ezinengi ezitshiyeneyo ezinye zalezi ingwalo zilombala obomvu ezinye zilombala olithanga ezinye njalo zilombala omnyama

Endlini yokufundela akula bantu. Kulezithulo eziyenziwe ngamaphilanga lensimbi lamathafula. Ezinge zalezi zithulo zilombala oyisibhakabhaka ojikileyo, kukanti ezinye zileoyisibhakabhaka olula.

Endlini yokufundela izifundo zaphezulu kuhle phansi kuyacwebezela kukanti phezulu kulamalayithi amahle amade njalo kulezitulo ezinde ezimnyama lamakhabothi amnyama

isakhiwo esakhiwe ngezitina ezibomvana esingapendwanga sileminyango emithathu iminyango le ilembala ebomvu njalo phambi kwalesi sakhiwo kulezitulo zokuhlala eziluhlaza

Ibhakane lendawo yokubalela esikolo semfundo zaphezulu esibizwa ngokuthi yi"University of Rwanda ".Limhlophe njalo lilombala oyisibhakabhaka obhalwe ngamabala amhlophe.

Eceleni komgwaqo wokuya esikolo sezifundo zaphezulu kulezihlahla ezinde lezifitshane eziluhlaza tshoko, njalo kulotshani obuhle obulungisiweyo obuluhlaza tshoko.

Indlu yokubalela abafundi bezifundo zaphezulu inkulu njalo ilombala olithanga phambi kwalendlu kulezihlahla zamaluba eziluhlaza ezilamaluba abomvana

Inkundla yokudlalela yakhiwe ngesamende phansi njalo inhlanzekile. Inkundla le ilensimbi ezinde ezilombala olithanga njalo igombolozelwe yizihlahla ezinde eziluhlaza.

Indlu yokufundela ilezitulo ezenziwe ngamapulanka lensimbi lamatafula akhona ezinye zalezi zitulo zilombala oyisibhakabhaka ojiyileyo

indlu le ilemakhabothi alombala omhlophe loyisibhakabhaka amakhabothini la kulemithi etshiyetshiyeneyo esezigujaneni izigubhu lezi zilezivalo ezitshiyeneyo ezinye zibomvu ezinye zimhlophe kukanti ezinye njalo zilombala olithanga

endlini yokufundela izifundo zaphezulu kulamatafula amade amhlophe njalo ulezitulo ezimnyama endlini le kulamakhabothi alembala etshiyetshiyeneyo amanye abomvu amanye alithanga amanye ayisibhakabhaka

Indlu yokufundela izifundo zaphezulu ilombala olithanga phakathi njalo endlini le akulalutho. Kuletafula elilodwa elidezanyana.